Omukazi bari omusiri nomwana, harimu nanywa amaizi, bakwatsire ekidomora nibanywa amaizi baine enfuka bajwire ebigyere

Nindeeba omwana weishomero n'abantu nyamwingi bari omukidaara. Omwana arimu nabaterera omurere, nindeeba abantu baingi bemereire gye.

Nindeeba omushaija arimu navuga abantu bashatu nawe wakashatu aine helemeti abandi baine manvuuri obukye ondiijo arimu nateera emerere.

Nindeeba egundo z'emihanda nyamwingi nindeeba ebikondo by'amashanyarazi nindeebaho abantu ahu bashemerire kuba nibaza kushemererwa obuteebe nyamwingi oburungi

Nindeeba abantu omukazi ajwire esaati erikwera omumaisho nka aha omu kifuuba harimu ebya blue n'ebya yellow aine egooma hariho n'omushaija aharubaju naawe aine egooma

Nindeeba abantu baingi buri omwe aine mutahiwe, nindeeba bari aha nyanja abamwe bari omu maizi nibooga .

Nindeeba obutebe obutandaaro nindeeba emiti nindeeba ebijuma

Nindeeba omukazi aheekire omwana aha mugongo ayekomere ekitambaara aha mutwe ajwaire enkaito ajwaire n'akakomo aha mukono

Nindeeba enyaanya abakazi bashutamire nindeeba enyaanya emineekye nindeeba obutuunguru n'amabaafu

Nindeeba amabaare nindeeba ekidoomora nindeeba tipa erimu orushekye neekoora omu maizi nindeeba engata

Omushaija ajwire empare n'esaati y'emikono miraingwa aine eshaaha aine sereeza esiimu aine akakoomo

Nindeeba abaana barimu nibazaana omupiira barimu nibasazana bajwaire sokusi nempare

Nindeeba omu tawuni etawuni, elimu abantu erimu amamootoka omutasi omu takipaaka nindeebamu amapiki.

Nindeeba etawuni aharuguru y'akashozi amaju, za Karina ebikondo by'amashanyarazi waaya emiti

Nindeeba abantu nibairuka munonga omu maizi bajwire helemeti n'ebijaketi byaabo hariyo amabaare omu maizi

Nindeeba abantu kuriya nindeebayo enyanja abantu bemereire aha maato gaabo aha rubaju hariho obuju abandi barimu nibaruga aha nyanja.

Nindeeba emiyembe ehire eri ahabuti, nindeeba omuyembe gumwe, ebiri, eshatu, enna, etano, mukaaga, n'emiyembe mukaaga.